<inhales> iyo e% joko njal Khadim fogole Njoɓfoke widuna in way simna nuun Ziare a nuun <hesitation> ziare oyo a paax kilifa adake fo kilifa diine ke fop no diwan fe no Khadim a leytuna rek sans retardé <hesitation> auditeur fo auditrice i njeglu wa nuuna paax no emission nen i mbiya na nuun no teniŋ fu fadna no walu environnement fe in way ngidma nuuna paax njoka nuun na njal mbasnu wa nuun xaqa paax ne Khadim a ley tuna konn a fiya ngan rek serigne Khadim i mbga ndok directement rek kam émission ne comme ka i yaco njeg tardema

iyo Joko njal Khadim merci beaucoup ne leyona naga yo <hesitation> comme ne i leyna xator rek mais Khadim avant um sura i ngar no maire tutuñ te ref monsieur maire Omar Ba vraiment a ref maire exemplaire a ref maire fa ando naye ambision um fop ka mbakanin no volet agriculture no environnement fo ke na leyel élevage élevage <hesitation> <hesitation> donc kon Khadim ne letyta nona Monsieur le maire vraiment grand merci in way nganda nana roog vraiment ku ne mebet na no commune ne rek te ret ba kawe njort um

kon i mbra no remercier fo tout son équipe minicipal i nga a nete damit na vraiment les activtés de la commune donc i sura nga maga aussi Khadim wo ref superviseur fe saq no ku jofna no volet RNA kon wo it vraiment ne leyta nona in way nga a ne o xoox ta a lasof no sarole parce que vous etes le peuple to ke na fiyel mene xaye te ref l' axe routiere ne ando naye ten moƴu prioriser a maire te ref l' axe routiere a waro reboiser el refe a Mbof refe a Mbako kon nak we ando naye den ndef au bord du route te ref vraiment ne leyta nono in inway lancer a encore un appel a toute la population homme et femmes jeunes et vieux fop a ndam ten yamo leŋ koy wage tig Khadim to ndaxar aussi ka lamit accompagnement mais reboiser in soom taxe ndaxar na a genu ka lamit protection kon vraiment no sens fe nene leyta nona in woy nganda dal fop a ndam ten xaye koy ten refu reboisement fe le jour du reboisement xaye yo ngor ke we vehicule ne sax oway l' axe de Ngalagne l' axe de Mbagange aussi owey ten kon in way lancer a fopa sutwidoyo rawatina koy ne leyta nona GPF fe Mbangagn fo la jeunesse fo GPF fe Njob fo la jeunesse fo GPF fe Ngalagne fo la jeunesse den en meme temps groupement promotion fe Njalo to Ya Sala Diof a adwanin in way feliciter an no vraiment ngid man i nga a a kenum parce que bo fadona a Njalo xano ande wene kat sont ratachés to ke ley ena owey njefe an kon wene i mbaga leye tout le groupe in way ngid ma den sante a den no gon Sala Diouf iyo

<hesitation> c' est general

iyo joko njal Khadim me xaƴ tona rek maga im xotit ka te ref toujours rek ke i leya nuun mene o njiriñ ndaxar kam foge Khadim rechaufement climatique fene oxu refn sentir ano donc oxu ref na o sentir angan koy bo taxar roga fi jam o xene waag de ses propre moyens a atida taxar taxar kene mbaro njimel a mbaro toptu wel kam foge l' exemple de Njalo a wara tax o kino kiin xaye <hesitation> non seulement ke ref na axe routier fe mais taxar ke mbare na coxit kam pin ke par menage wiin we ngogorlu tena paax to ndaxar nu leya ye <hesitation> manam ten échange o ngino ɓala fiya fo ten parce que ka jeg no ñoto ñis in ka i soxla eer na ndax xay ndaxara soxla in ndaxar ausi kete soxla erna ka coxana in konn yaga o xene xarit ino ka jel na kene aussi taxar nu nga a mu te mayna <hesitation> en general bekor yombe ndom fok fofu may to machaalah Alhadoulilah nu nga a nga xido le ren rek a wara coxa in exemple nu nada ye vraiment taxar kene na mbiyel reboisement a taxa sax ren nu nga a foof le machaalah alkhadoulilah vraiment ne wiin we a mbugit una a garta neen to i geɗa rek kene a jofa paam a paax ndaxar koy ka lamit a soytu wel a saxtaxale ten refu ye xana jeg ken leyel gambiyo wala protection naneno ndapo nga nado naye tena ref ka ba wago xox njegel o xoxa nga njegel rek mene en général a yomba ñoow kon koy i mbug aussi ke andonaye ten refu axe routier fe nam xum njegel wage ñak nda fato maka mbisin ndeer ndaxar fo ndaxar te faño placer maga fambele wala njegel ne te xuma wala a refa nga ye o ndeɓanong lulo o leyne a taxar ke ndefna bordure fe axe routier kat fato dandan wa den ngap metre anda a fiya ngan maga njegel ne yaqe nda ke ando naye it vraiment ka investir el xalis fa mayu a fi el ten te jimbel o gar fi in tig caxan bo boba maga yit ko soɓatonga ten waga ref oxe ando naye wo toñu to aussi bo ndiik rek ke i leya nu ngorgorlu no taxar ke parce que nu leye ndaxar o buga tangan o god ndiki wala o maaf nin ka jeg ma warona mbeer a demande somo mbinda atin mairie rabid kiro ten dara ten refu ye rek yeg noxe buga mo fi kene coxel autorisation ye fiyen mais toujours maga wiin we ga mbuga a ŋaƴ loi fe a fi loi a qoox den to kene o fi angaan en général dan a yomba ngo soɓ ten kon fat i ngogorlu yo <hesitation> ne i leyit na koy reboisement fe xaye équipe ke owey no terrain fe te ref groupement ke ando naye den ndefty nu jegelole Mbangaj

kon a fiya ngan rek khadim o ɓaote developper rek i <hesitation> <hesitation>

<music> mais aussi Khadim wa FERA aussi vraiment i mbara ngid ma den a paax parce que ga am mobilisation ne de mbi na depuis lancement ne bo ndiik owey toujours sur le terrain a ngoda a teex a njuma bo faak faak no journée ne faak vraiment ga am de mbi calel ka muc na ay a ngoda texa ke a placer an par sit surtout nak vraiment le leaders te ref Jerom boisie Jerom Boisie le chargeur du developpement teno vraiment

waaw alo Waly Diouf miyo mi Ya sagar fe o Mboumban siare a nuuna paax rafetlu wa émission ne xenda roga yaloxe rek te katanala nuun no ke nu njala tige mat in fop mbaru ndam ten <noise> taxar ke a ngoon wanga in wene fopa ngeen wanu yaam ndaxar kete jala no kiin sax ka may ŋeñ mayu nena gara sax taxar ke ka mbegwa nana in i ten taxu i mbaro i ngenu ten in fop taxar kene na njimela njim sax in wene sax i mbuga ten nene o ga a ñana nuun a paax Diouf o yaloxe mbaat xa yenge xe ta wod na cer ke maxey nanang a paax kene fop maxey nanan rafetlu wa calel mosu ke rek Diouf to ngenda roga yaloxe o camin ino xene ndaan na fede faak te yokor no mbela ɓuɓala aldjana gija xoyit rek nda émission leŋ nange danda in jerejef waay jerejef

<hesitation> ngid mana paax

amin amin amiin amiin aminn intervention um a jega solo a paxa paxa paax vraiment ke ley na kete leyna nene yo nete leytuna neen yo fop mbaru ndam ten vraiment ngenda na den deno rek parce que kene na ci a in courage pour i mbago continuer mbi ke i mbiya yo donc in way njajefa la dena a paxa paxa paaxto xunga autiteur ke no 7171714

wene fop in way mbata encourager a den de moƴo ngorgorlu yit no calel ke

Alo Waly Diuouf
waaw
Ablaye Faye de la FERA
Ablaye Faye iyo leyi in way nan gil wanga paax
in way ziare ang sim nang
e naxlu wa zalika delo ziar Faye
vraiment moslu wa calel ke vraiment waxay remercier a FERA nda wo it xa i remercier ong yaam a fel angan kene fop fad kiro te waaw vraiment calel nuuna mosa
alkhamdulilah
axa ne ley ta nona rek i encourager equipe ne FERA fop i moƴo ndam no calel ke yaam oxu refna me genona wo jegun okin unor ke man a xena ni din
effectivement
kon vraiment i moƴo ngogorlu moƴo ndamta maire in fe yaam maire mat a waag angan ku loyirong capital fa sax a waag angan te atin te ref o njob
walahi walahi leyi
engagement um vraiment a jela men saxi ñanan rek roga damtina paax
amiin amin waay
to mbembetum fop roga sot a nin
amin yarabin
axa mi koy xaye kam jeg u empechement ndeɓrek ten tax fadida fulim
i effectivement <hesitation>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
iyo waay iyo waay
in way soga pare nda inchaalah xam gar
iyo iyo inchaalah
axa sim naxong koy wax deg fa yala
iyo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
nene yo <hesitation>
axa
jerejef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
ok bo ta paam rek inchaala
ok
ok merci beaucoup Ablaye Faye a ref superviseur Khadim no FERA fe il est de bako waaw vraiment a remercier a in vraiment no calel ke mais ten it vraiment in moƴ no remercier yaam i nga a engagement ne i nga a aussi determination fe te saq na i alo oui

<hesitation> i ngid mana paax Maman Amy Sarare tenit a ref fidele auditrice mene na radio Njob FM faak rek mene a gara a jale id o xene te ne a o ndeɓonge Fama yasam roga rab da den cono fe we aduna yit o yalo xe xare a den aljana ta jegala den a xeta na den fo malaka yermande alo oui
alo
waaw

xe Bab Coumba Ndofene
Diouf waay
in way ziare ang de Bab
maxey sim na nuun sante a nuuna paax Diouf
in way njaɓanga paax waay Bab Coumba
e so gijo nan waas nuwa nuun no gijo nanale
axa axa axa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
iyo waay iyo Diouf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

axa iyo i ngid mana paax o mbako le mbostuwu te ref kilifa in Khdim bab Coumba Ndofen Diouf a gen no saate fe ndofene tenit vraiment ale oxey rafetluwa émission ne mosnuwa aussi ngijo nanir ne a paax in way njokonjala paax to ngenda nana roga paax yamo mako nda ka jika crédit um a felo qino xa ke i leya mene to refe buleet i ngendanin o xuund fo o wod

alo
waaw alo
waaw
ke fagind ima fangind to reseau fe ƴufu
a i reseau fe ƴufu Baab Coumba Ndofen
a waly
iyo
maxey ñana nuun Diouf yam dega dega neex yala ye saq ma ndemes bo ley ngo ten leya xama ka ando naye a arrange axam lol Diouf
iyo waay iyo Diouf iyo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
iyo waay in mbogun
bo pam suñu boromn
e alhadouliah
ñana na radjo le fop
<hesitation> <hesitation> amiin
ken ley na na koɓale koy tig paax nu laya yo yama koɓale oxu ar na xoxof xoxin i aru ino fop yam wax deg neex yala a koɓale a xena nga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 a yaq wana itam ina yaq wanu